Mikono gyo'omutu umusaani ali nga uli kuwumba kitu nga inyuungu, nga atele mikono ku kitu kiyugilila, mikono gino kina aginyitisa niyono ne watako kitu kino kyabanga ki kitolola nga amisamu kitu kyesi agana.

Zikaafu zingaali ziliko zizinga zaleya ate zayisongola, zizinga zino chiina zawu zimbalayi aa zikaafu zino ziliko madiba nga mabesemu nga ku'jenda mukayila gali agati e echidono aa zikaafu zino chiina zili nga zama muchisaaka kwaya, wabawo nu mutu i'nyuma wagwatile kakofila kawaanga ali ku ali kuzamako i'nyuma wazo

Baana babili bekana bali kwinyaa, mwinyawo kwesi balanga mweso, nenga bayaba maloowo a'asi kwitaka kulwanyi, nenga kulwanyi kwene kwaawe kuliko ni zinzu zingaali za round zisi bobikisa litaka bamala babimbako ni bunyaasi

Babana babili bali kwayisa zikaafu, zikaafu zino kyina zilimo zezi lanji zanjawulo, zilimo endala zindala zili indala i'mwanga, indala i'maali, i'ndala ilimo ilanji imwaanga ni i'maali, Bana bano kyina bemikile basilile luwande lwongene nga esi zikaafu zino zili kwaya.